Ɗeftere ɓezaneji tebur nonɗe majum kolo leddi leeso nonɗe mai ɗiyam goro korwal nonɗe mai ɗiyam goro ɗago nonɗe mai kachinaya.

Defteeji, boɗeejum, daneejum, ɓokko-ɓokko, yelo, pensil, shafina, klina, kolo, almakaci, himɓe ɗiɗi, Go'oto ɗo waɗi riiga ɓaleejum, debbo ɗo waɗi riiga daneejum, leemaaji.

Himbe taton eftobe jamɗe. Goto ɗoronɗi jamɗi ha ɗa'aɗe mako go to ma ha ɗa'eɗe mako. Go to ɗo yara nɗiyam nonɗe limse mako balejum bokko bokko. paɗe mako balejum.

Ha dananta sare be don fauni dum be blok be get, sare majum ged majum dum mili kolon.

Piya wooru, ɓe taiti ndu. Nonde ɓaawo mai ɓokko-ɓokko. Nder nonde mai ɓokko-ɓokko, yelo. Bingel nonde mai brawn, kolo leddi.

Debbo ɗo jogi pankeke, pauda je watta ha yeso maɓɓe, kolo majum brown, ɓandu mahol penti mai brown, peɗeli mako ɗo penti bodejum be ɓalejum.

Nda ɗo bo himɓɓe on ummatoje ɗo jodi lara fijo be bol nda goto do’i dou goto nda bol majum bo talli ɗo ha gefe oɗo ɗo wati limse mako grin, oɗo bo ɗo wati limse mako yelo nonon ha leddi jarendi ɓe fijata bol man ha mɓulɓulɗi.

Debbo o don dilla pade mako nonde mai balejum, limse mako nonde majum bodejum, dodde dodde danejum, gaso mako nonde mai balejum.

Debbo, o ɗo dari nanngi keesi, limse maako doɗɗe -doɗɗe, jambaaki maako boɗeejum, aay caado maako doɗɗe- doɗɗe; ɓokko -ɓokko. ɓaleejum, gaasa maako ɓaleejum.

Pallo penti nonɗe mil kolo. Golob roɓa nonɗe bokko bokko. Piopi nonɗe ɗanejum, ɓe jamɗi fanka, nonɗe ɓalejum.

Lawol, ndiyam, leda daneji, baleji. Baranda, limse ɗo wali dou mai, dammugal nonde kolo dule be gudel haa dou maajum nonde boɗejum, danejum, ɓokko-ɓokko. Mahol, garsa kuka. Gene, nonde ɓokko-ɓokko

Ledde bafemaje bokko bokko be brown pindi majum podejum, mota nonde majum bokko boko kolteya nonde mai dodde dodde.

Ɗo bo fijoɓe bol on. Fiyoɓe bol kosɗe, nda ɓe ɗo ɓe fiji, ɓe somi, ɓe ɗo jooɗi nana jawabi jei alkalin wasa maɓɓe ko wannata ɓe mbiyete koc. Nda ɓe ɗo ni be ɗon joodi, komoi ɗo forti kosɗe.

Goɗɗo ɗo jooɗi, be limse maako jompa daneejum, hufneere daneejum be boɗeejum, daarugal daneejum, ɗon jogi tasbirgol kawunta, pade maako ɓaleejum, soos ɓaleejum. Ɓningel peetel ɗoo jooɗi, be himar ɓaleejum, paɗe boɗeejum, ɗo waɗi fes maks ɓokko ɓokko. Ɗo nawni haa kiine, daada maako ɗo joooɗi, be himar nonde ɓokko ɓokko, be lees nonde ɓokko ɓokko.

Nda sare on. Ɓe mahi sare gidan sama vaiturgo hawa ɗiɗi bana timinaka ni.

Ummaatooje ɗo dari ha babal jippingo huunde haa moota himɓe do nder ɗo waati riiga P.D.P darooɓe do waati jompa daneejum dodde dodde be daneejum ɓe sarla bokko bokko ebalejum.

Ummatoje nanobe wazi ɗo joɗi ɓeɗo auni ɓe bei kemera wadugo viwin. Ɗo wati gare mako danejum zubi ɓokko ɓokko, vallida mo dowati limse danejum hifnere buraw be danejum. Nanoɓe helitobe dowati limse bokko bokko, danejum, milkolo.

Lawol ndiyam ɗo dari godɗo ɗo haba yabɓutugo waɗi paɗe nonde danejum, leda nonde ɓalejum, limse nonde danejum, lemaru nonde yelo ,ɓokko ɓokko, boɗejum, girin, shago nonde kolo dule, leɗɗe nonde ɓokko ɓokko.

Nda tuta ɗo dari kolo dule, yelo, be grin ɓeɗo titi ni ɗum dule be hosi ɗum hoto.

Sudu capet kolo leɗdi, fanka les maru balejum sauru maru danejum ɗou maru danejum. Lésoh kolo leɗdi, katifa kolo leɗdi ɓoggol chàji danejum kebùl baleru.

Salamu aleykum ndaa konndo suudu gortooɗe, jey naane. Ɓe ɗon sanyi konndo maajum, ɗo jooɗi haa nanta bulok intaloos haa leddi.

Laawol geene nonnde maaji ɓokko- ɓokko. Saare, nonnde dammugal may ɓaleejum kwaaɗaw boɗeejum, jamɗe waya tarni may nonnde may doɗɗe -doɗɗe ɓoggi yiite.

Shirma plaza: Va'eteñdu tati, goddo do va'i machine nonde limse mako danejum, ifnere danejum be balejum. Machine dido don darni ha babal nastugo tonton. Dammugal danejum, glass balejum.

Nda ɗoni ɗo ɗum debbo on oɗo dari oɗo zani lalle, ha juɗe mako, fahintabo odo fakki gele mako yeso mako ɗo nyukki odo wati aworworo mako ha juɗe ko voɗa, nda moɗo oɗo dari ha kombi fulawa.

Ndaa ɗo bo ɗum debbo on, o ɗo waati riiga maako daneejum be bulu, daneejum be bulu didi. Sannan o ɗo waati iyapod haa noppi maako. Ndaa mo ɗo,o ɗo waati o ɗo waɗi bulutut haa noppi maako.O ɗo laara ni gite maako daneejum be ɓaleejum.

Assalamu alaikum. Nda kuula roba manga, wato jei ɓe ɗo sorira hunde, ɓe ɗo waawa waata kujeji to ɓe defi ha nder maajum.

Da ɗeɓɓo ha koli juɗe mako je ɓaɓaru ohosi zoɓe owati.

Ɗa situden ɓe ɗo dilla makaranta oɗo wati riga mako danejum siket bodejum odo wadi sos mako danejum be paɗe mako.

Nda katifa ɓeɗo ɓamti ɓeɗo darni, ɗo zani tupe tupe ɓalejum be ɓokko ɓokko.

Debbo, o ɗon dari jala waati limse nonnde limse may daneejum bee zaane boɗeejum. O ɗo vakki booro nonnde booro may burawn. Morɗi maako juuɗɗum, nonnde gaasa may ɓaleejum. Fulaawaaji leɗɗe nonnde maaji ɓokko-ɓokko.

Debbo ɗon joɗi taɓi ngalangal dow wati limse nonde limse mai boɗejum, ɗo mori morkon nonde gasamai ɓalejum. riga ɗon ɓili ha hanga nonde riga man ɓokko-ɓokko.

Derekejo o laɓi ɓe wanni mo geram fisca ,gasa mako ɓalejum ɓe wanni mo toilet peper ha ɗan de ɗe mako ɓe ɗo moji mo ɓe leppol ɓokko ɓokko ,ɗer penti shago mai ɗanejum korowal ɓalejum.

"Buuta ketil" jey dirɓugo kujeeji, ɓoggi maaji nonnde may daneejum "ashkolo" ɓanndu may "milkolo", babal kunnugo toɓɓon tati doɗɗe-doɗɗe, doɗɗe-doɗɗe ɓaleejum, dow maajum "gilas" daneejum maɓɓoode may "girin".

Palo capet nonde danejuum, nil kolo, dainin tebul nonde ɓalejuum kolo leddi nonde ɓoko ɓoko, koromje nonde kolo leddi, filo nonde ɓalejum, nonde daneji esi nonde danenjum

Lawol kwataya, leɗɗe hite nonde danejum, leɗɗeji nonde lise ɓokko ɓokko. Leggal kwakwa nonde ɓokko ɓokko. Kekenapep taya balejum nonde yelo, debbo ɗo joɗi ha nder, gorko ɗo lanya.

Goɗɗo ɗo waati limse. Nonde limse maako doɗɗe-doɗɗe. O ɗon jogi kuje volwurɗum guda ɗiɗon nonde maajum ɓaleejum, yelo, ɓokko-ɓokko.

Nda ɓingel oɗon joɗi ha nder Sudu ha do leeso. oɗo aati yeso mako be goigoi ɗo wadi zane yidee ndarde kenan, ɗo jala wai mabɓiti dengal ni bingel mai bo oɗo wati oɗo habɓi dankwali mako ɓalejum. Nda windo ɓe ɗo mabɓi matiɗum be labule masha Allah.

"Turmi" jego nonde maji ɓokko ɓokko danejum doɗɗe ɗoɗɗe kolo dule ɓalejum ɓokko ɓokko yelo ɓokko ɓokko.

Deɓbo odomori gasa atachimen ɓalejum be brown sarka mako brown, oɗo wati ves mako ɓalejum.

Lawol danki polwaya jamdi sarga tebur nonde majum danejum koromje nonde maji danejum.

Sare, dainin, palo, Piopi nonde majum danejum. Alamanke nonde majum doɗɗe doɗɗe.

Tiles, kondoji apple ɓokko-ɓokko, boɗejum. kondo ɓalejum, ɓokko-ɓokko, glass, kondo, danejum.

Hatto nda himɓɓe bo ɓe ɗon waɗa damɓe, goto doyi goto ɓeɗo waɗi salla ɓalejum be sarla bulu, ha jarendi ɓe ɗo waɗa dambe maɓɓe.

Ngeneji nonɗe bokko-boko. Leɗɗe kwanuji nonɗe ɗoɗɗe-ɗoɗɗe. Mahol nonɗe ɗanejum ɗoɗɗe-ɗoɗɗe kolo leɗɗi jamɗeji nonɗe baleji winɗoji nonɗe gilas baleji boggiano hi'ete ɗule.

Asalamu aleikum, nda nyebbam je himɓe hautata salak ɓe defiradum ɓe nyama, ɓe don vi'a dum mayones nyebbam bama.

Tutawal nondemajum ɓokko-ɓokko, danejum, toɓɓere boɗejum, boɗejum

Leggal mbai nonde bafe mai bokko bokko, geneji nonde maji bokko bokko leddi layol leda.

Goɗɗo do waati jallabiya danejum, oɗo jogi votta jei zaaɓe oɗo haɓa waatugo ha nder kondo zaaɓe mai, nonde kondo mai danejum maɓɓode mai nonde maajum ɓokko ɓokko.

Flawa, gene, nonde gene mai ɓokko-ɓokko. Fulawa nonde majum brown, leggal nonde bafe mai ɓokko-ɓokko, mahol nonde muɗum danejum.

Kapet, kolo leddi roba ɓokko-ɓokko, salat ɓokko ɓokko, tumatu ko kumba, girin bins, marori pilet danejum, cokali doɗɗe doɗɗe.

Ngado bo ɗum debbo on wan mori mordi mako hosi kolo fere yan der majun gasa puccu be fauni ɗum benanta kolo glu o habbiri hore mako be be polo biyetedum popul odo wati riga mako yelo odoturni hore.

Nda himɓe je vi'ete waɗoɓe dambe. Himɓe fijirde dambe, fijirde juɗe habreji maɓɓe e'nanta vi'u gala.

Nda derekejo dereke'en cacasha oɗo wadi laɓol mako laɓol je iscanchi.

Ɗo bo ɗum paɗe on, pade mbiyete ɗum batoozi be R&B, nda ɗum ɗo ɗi ɗo hebbini ha babal shaago, be balansiago, nda belji ɗo hebbini, bel maajum bo kala-kala, nda ɗum ɗo, se jei a laari vooɗima, jei wanni maaɗa a supta.

Nda debbo oɗo fawni, oɗo waati kare maako oɗo dari yokkiti ɓawo. o hubbi gaasa maako, ohubbi kashi ɗiɗi ndamo ɗoni o dari, ohokkiti ɓawo.

Tutawol ɓokko-ɓokko, danejum, ɓoɗejum, danejum, jargina sta kodere yelo.

Nɗa goiva benɗunde vonɗuɗe, be ha komare be itti. Be tai gotel luttuɗum bo be ta aiɗum. beɗo watinuɗum ha nder pilatji.

Bigel ɗebbo, ɗon fauna waɗa pauɗa, pankeke. Ɗan kawali mako nonɗe balejum. gele mako riga mako nonɗe ɗanejum. Winɗo, jamɗe, rot, gilasis.

Teebur buraawun, cilva pilet doɗɗe-doɗɗe, kaapet be nonnde daneejum, ɓokko-ɓokko.

Lawol geneji nonde maji bokko-bokko, flawa nonde maji nonde bafe bokko-bokko, sare gete nonde mai millikolo, mahol nonde majum millicolo.

Himbe womoɓe al'ada kosɗe mere, kosɗe maɓɓe be don habbi gasa kuje laɗɗe, be don jogi kujeji ladde be sauru, ɓeɗo haɓɓi kuje ha hore maɓɓe ɓe be jude, bawo maɓɓe ɓe leɗɗe bafe majum ɓokko ɓokko.

Da butali ɓe don wuli ɗum ɗo jodi fere ɓe don sawi ɗum be laral fere bo sawaga e don hebbini ni ɓe wuli ɓe timmini sei nyamugo.

Nɗa nyebbam on nanta nyebbam je robe sodata dum donguja banduma be biyetedum be do hauti dum bele muzaki kole mum sami nyebbamon ni je robe naftirta be donguja gam laral banduma be digga be chutira himbe be majum to wala lamide honugadi.

Leddi leso nonde doddedodde balejum broun , woremaru daneru paish nonde broun doddedodde mahol nonde mil kolo goddo dojodi be nanda limse nonde daneji.

Kwali nonde majum danejum. Bindi nonde mai boɗejum, ɓaleejum, faandeji jui, ɗo sawi nder leda, nonde majum doɗɗe-doɗɗe, juɗe nonde majum ɓaleejum.

Nda fijoɓe bol ha nder fili, ɓe ɗon wati kare ndiyam goro be kolo zargina.

Kapet nonde majum boɗejum danejum, malmala guda tati nder plet nonde plate man daneju. Be toɓon ɓokko ɓokko hako baskoje benanta ta'on kusel ha nanta hako stiw nonde hako man boɗejum.

Nda laptop goɗɗo ɗon jogi ɗum uhm amma o kunnai ɗum tawon.

Kula set nai nonde majum bokko bokko, maɓɓoɗe ji mai nonde majum dodde ɗodɗe, njamde nonde majum danejun, katako nonde majum kolo leddi.

Ɗo bo ɗum kare on, kare nanta je dikkoi nda ɗum ɗoo riiga je ɓe viyata biri da wando ve ɗo wallini ha dow sallaya ɓe hosi ɗum hotoo nda ɗum ɗo riga mai ne doli doli ha yeso riga mai.

Debbo o jooɗi nanngi kosɗe maako, zobeeji maako taton, nonde limse maako baleejum, kapet nonde maajum boɗeejum, zaane leggal nonde zaane may daneejum, adetto nonde maajum ɓaleejum, ɓoggol caaji hoore may daneejum, ɓoggol may boɗeejum, hoore gootel nonde may ɓaleejum.

Flo nda motaji daneji, nonde bodejum, bindi nonde bodejum balejum, fulawaji nonde boko boko, leggal nonde boko boko, danki nonde danejum jamɗe nonde holo leddi.

Gene nonde ɓokko-ɓokko, interlox nonde dodde-dodde, sare nonde danejum, windo nonde dodde-dodde balejum, dammugal nonde ɓalejum, blok nonde danejum, tais nonde danejum.

Nda koromje, hoggu ash kolo kosɗe bo goldin kolo be filo gotel.

Nda sare ɓeɗon wanni ɗum p o p ɓe ɗon fauni ɗum be nanta kujeji ɓalejum benanta danejum.

Ɗo bo ɗum babal on je lumo, lumo soro ɓe ɗum kare gol, kare lu'u'lu, kare azurva, nda ɗum ɗo ɗum ɗo hewi hebbini diga jawe, diga halagaje, diga zobe, diga manne, nda ɗum ɗo ɗum ɗo hebbini shago man pat ɗo hebbini, nda debbo oɗo wati riga mako wiyete ɗum abaya ɓalewu.

Geene nonde ɓokko ɓokko, get dammugal saare nonde kolo leddi, mahol nonde doɗɗe-doɗɗe milik kolo, kolo waya nonde ɓaleejum ,payip nonde ɓokko ɓokko blok cumpe cumpe nonde daneejum.

Leggal daneru ɗo ɓorni tutawol ɓokko-ɓokko, boɗejum, yelo, dule, sky bulu, danejum.

Ndaa saare ,saare on nanta timminaande, saare on ɗo dari ndaa ɗum ɗo ,ɓe ɗo waɗi intalos, ɓe ɗo wanni ɗum tayis. Ɓe ɗo waɗi penti saare maajum ,ndaa winndooji maajum be bulok yiite maajum. Hm ɓe ɗo penti saare maajum be pentiiji kala kala haa be daneejum haa nder haa be kolo leddi.

Baranda intaloks tiransfoma jamdi mai nonde ɓalejum, waya nonde boɗejum , wayaji ɗiɗi baleji ɗiɗi boɗeji.

bororo wati malafare mako kolo leddi, sarla mako kolo leddi, riga nonde majum bokko bokko, saur gora ndiyanm nai nonde maji danejum, ledde bafe maji bokko bokko.

Jungo debbo oɗo wati jawee, nonde jawee mai dodɗe dodɗe, sutons tobɓe tobɓe danejum goldin koloo. Nonde kare maako ɓokko ɓokko lemon giriin.

Sare vaitendu gotel, nonde penti kolo leddi ɓalejum, ɗodde doɗɗe, dammude nonde ɓalejum jamɗe nonde ɓalejum.

Paɗeji nonde maji boɗejum, danejum, mil kolo, ɓokko-bokko, benanta ston tobɓe-tobɓe danejum ha dow majum.

Nɗa debbo danejo oɗo mori mordi mako nastu hado vurtu ha ɗow mordi ka ɓalejun kurum gas.

Turmi nonnde majum daneejum be fulawa, nonnde fulawo mai ɓaleejum, boɗeejum be hoore goi goi ɗo haɓɓi ɗankwali, nonnde ɗankwali majum pitch kolo.

Gene kolo mai bokko bokko lainde kolo mai bokko bokko ledda danejum bokko bokko mahol ɗodde ɗodde bafe jorgon kolo leddi.

Labi baf ɗiɗi nonɗe bokko-bokko balejum. Kurori nonɗe nɗanejum. Ɗebbo ɗo wati limse nonɗe bokbokko danejum kolo zargina. Riga nonɗe bokko-bokko ɗankuali nonde burawn. Ɗanki, kwano, katako, ɗebbo.

Sawru daneru ɗo sawi tuta danejum, boɗejum dule kalamaru skai bulu danejum.

Ɗoo boo ɗum ɓikkoy on jey fijooɓe bol juuɗe, ndaaɗum gooto wari bee bol maajum o ɗo waɗi paɗe maako boɗeejum, o ɗo waɗi sarla maako, blu, ndaa riiga maako boo daneejum, o ɓamti bol may o ɗo haɓa nyaamugo, o ɗo'o boo ɗo jaɓa no aatata mo taa o nyaama bol maajum.

Gene nonɗe ɓokko-ɓokko. Varanda pusinga. kaa'e, gate nonɗe ɓalejum toɓɓe-toɓɓe danejum. Jamɗe nonɗe doɗɗe-doɗɗe. Window nonɗe danejum, glass nonɗe danejum. Kwano nonɗe color leddi.

Nda fijoɓe bol juɗe je be raga raga ɗo do wati riga mako kolo jude oɗo haɓɓi lekola ja juɗe mako.

Goɗɗo ɗo va'i ɗow puccu. Maccuɗo ɗon ɗari ha leɗɗim. Puccu ɓaleru, kosɗe ɗaniru. Suɗu loope, ɗow maru titiji. Leggal kawaka ɗon ɗari.

Darduuma gaasa faaturu nonde mili kolo, kuwali nonde yelo, booro nonde doɗɗe doɗɗe mili kolo, jamɗe jamɗe nonde baleeji.

Ndaa woldurop be hoore leeso mannga ɗo dari haa nder suudu.

Gene nonde majum ɓokko ɓokko be jorɗum, fijoɓe bol o wati limse maɓɓe nonde majum danejum, paɗe maɓɓe boɗejum, danejum, ɓalejum, saare windoji overhead tank hite sola leggal nonde majum ɓokko ɓokko.

Booɗɗumm yaalo on, yaalo. Yaalo "kologirin", ndaa ɗum ɗoo ɓe ɗo "kasi" yaalo man "kase-kase" ferfeere "Kase" nayi, ɓe ɗo wallini ɗum ha dow leeda ɓaleejum bee "bulu".